Mía de dzogbeawoe nye yawo, wole woƒe aza gãwo ɖum, ta wole woƒe de wuwo me le eƒe de ʋewo ɖum, ee awu wobe batakari amewo aɖewo dui, ame ɖewo hã wodo awu vovovo, ye nɔnɔmetata vovovowo hã le awawo si, amewo le ŋu ƒom ye wole ʋe ɖum.

Mɔdododzi kee nye ya. Nubialawo sɔɔ tsitre ɖe mɔto. Wo katã wonye wɔmetɔwo, eɖewo ƒe ŋkuwo gba, eɖewo ƒe afɔ mele wo te o. Eyiwo ke afɔ le wote hã ŋku menyo na wo o ta wo le afi ma hele nu biam.

Ame gbogbowo le emɔŋu ya me le etsia tsom ayi ɖe akpa evelia eye ata ŋu kpɔ wo.. wole dzidzɔkpɔkpɔ me. Amewo do abɔ ɖe dzi, amewo ɖɔ kuku ɖe ta eya wole dzidzɔ kpɔm.

Nyikplɔviwo, wokplɔ nyiwo yina. Nyikplɔviwo le ame, wonye ame tɔ̃ le eme ye enyiwo hã wos ugbɔ ye eɖewo le gbe ɖem na nyiwo kpl ati. Eɖewo hã wole asi lili wo ŋu, avuwo hã wole wo dome.

Dukɔ aɖe mee nye teƒe ya. amewo bɔ ɖe teƒe. amewo le xɔ tum ye exɔwo hã le teƒea. Hafi ame aɖewo hã gekɔ paplo kɔ le dziƒoxɔwo tu mee abe azaɖuɖu ƒe xɔwo ene ye amewo sɔgbɔ ɖe afi a. Ɖeviwo le wo me.

Ƒome ɖeka woe nye eya wo, eeee..tɔgbe, enɔ, eviwo, woƒoƒu ɖe teƒe ɖeka hele nuwo srɔ̃m akpɔ atiwo alo egbewo, seƒoƒowo woli ee…etsikunuwo le afi ma, gagba woli, nu vovovowo li, eye wodo asiwui hã ye wokɔ kɔ le nuwo srɔ̃ mii, ame aɖewo ɖɔ kuku ame aɖewo meɖɔ kuku o.

Ŋudzeƒe nye afi sia, amewo tɔ ɖe agbadɔwo te hele ŋu dzɔm woaɖo. Agbadɔa nye agbadɔ lolo eye agbadɔa ƒe afɔtiwo tsɛ, wo pentie alo wosi aŋɔ ɖe kple aŋɔ amakpaɖiɖi, ye nu vovovowo le agbadɔ te, amewo hã wo sɔgbɔ. Eŋuwo le afi ma.

Fi yaw ole atrakpui wɔm le mɔdodowo dzi, fi yike etsi ɖe mɔwo lea, wole atrakpui wɔm le edzi be eŋu natem ato dzi kple amewo natem ato edzi.

E… ɖeviwo, ŋutsuviwo kple nyɔnuviwo wole habɔbɔ me wole ʋe ɖum ye ɖewo lé lã ƒe asike ɖe asi, wodo awu gake wogakɔ avɔ sa ɖe kɔme ye wokɔ ahudza kɔ bla edzi. Wodo afɔwui ye wo katã wole ʋe ɖum, ɖewo kɔ ata yi dzi eye ɖewo bɔbɔ ta.

Dukɔ aɖe metɔwo ame aɖewo wonye ŋutsuwo ye ame aɖewo nye gbadagbawo ye ame aɖewo nye ame dzodzro woko, ye wole aŋawɔŋu dzi, ame aɖewo le kpẽ kum ye ame aɖewo hã lé nane ɖe asi abet u ene ye ame aɖewo le awu ʋe me.

Sɔhɛwo le dzidzɔ kpɔm le eɣe ɖum, ɖewo dzodzom. Eɖewo Do abo ɖe dzi, eɖe dze klo ɖe anyigba. Wodo awu kola vovovowo, eɖewo do awu gbemumu, eɖewo do dzɛ, kola vovovowo le eme. Wòle dzidzɔ kpɔm.

Gbedoxɔme enye ya, ameviwo va etakpeƒe me. Ame aɖewo wole awu vovovowo awu kɔla vovovowo me eye ame aɖewo nɔ anyi eye ame aɖewo hã tsitre. Nunɔlawo nɔ kplɔ̃a ta. Exɔ hã, enye xɔ gã aɖe ye err nukpɔmɔ le wo katã ŋu va yi.

Fi ya ameɖibɔ mee, ame aɖewo e..woɖi ame aɖewo do ŋgɔ, wome kpe ɖe woƒe yɔdo dzi eye nuvovovowo le afi ma, ame ɖewo hã wogava woƒe amewo ɖiƒe eye wole awu ʋi me, ame aɖewo le..wole..le kɔla vovovowo me, atiwo le teƒea, teƒea kɔ nyui ɖe, teƒa nyakpɔ ŋutɔ.

Ɖeviwo kple nusrɔla, nufiala ye le afiya. Nufiala ye hã le nu bubu, dziŋta ɖe asi.kɛ ɖevia ɖewo hã le bubu ɖe asi ye ɖewo hã le eʋɔ ɖe asi ye wò katã wò le ƒoƒom hele hã le dzidzɔ kpɔm.

Nusrɔ̃ƒee nye afi ya, ɖeviwo, sɔhewo le enu vovovowo srɔ̃m le emɔnuwo ŋu abe kɔmpita kple etɔwo ŋuti. Ta wolé nu vovovowo ɖe asi hele nu srɔ̃m le, wodo awu vovovo, ame ɖewo ɖɔ gaŋkui, ame ɖewo nɔ anyi, ame ɖewo nɔ anyi, ame ɖewo tsitre.

Amewo le yameŋu me. Ye wonɔ anyi dzidzɔkpɔkpɔtɔe. Ta akpɔ be woɖe dzi ɖe anyi nyuie ɖe. amewo tsitre ɖe yameŋua me eye amewo hã wonɔ anyi. Ata kpɔ be woƒe dziwo dze eme nyuie ɖe. Yameŋua me hã enay kpɔ. Ta kpɔ be teƒe yi ke wodana woƒe bagiwo ɖo.